shab n tam amokaa zuɣu ka gbubi tuura tuuta maa nyɛla zaɣ ʒiɛ mini zaɣ sabinli ka zaɣ piɛlli booi di sunsuuni zaɣ piɛlli maa nyɛla goli mini saŋmariga ka marafa tam amokaa maa zuɣu ka bi puuni yino yɛ liiga piɛlli din mali boɣa waɣala ka yino mii dabi tiŋa ka pili kaap

Niriba n zaya paɣaba mini dabba paɣaba maa zila adiiku nima ka poliŋga zi bi tooni n ye o unifom zaɣi vakahali ka tabi o shɛɛ ka doo gba zaŋ o nuu labi o yɛanga m zɛ poliŋga maa yɛanga.

Kaɣaba n zaya kaɣaba nyɛla zaɣa sabinli ka salima kɔm kaayi gili li ka niriba chani gilindi kaɣaba maa niriba maa shɛba yɛla niɛn piɛla ka shɛba yɛ niɛn sabila ka jiŋli bɛ kaɣaba maa luɣa zuɣu.

Niriba n ziya ka nɛsi zaŋ shɛriga n kuhiri paɣa kpɛm nuu zaa bɔɣu paɣa kpɛma maa zaŋla yee pɔbirigu n pɔbi o noli ka ye chinchini liiga o yɛanga ka paɣasara bihi ayi ziya ka gba zaŋ yee pɔbirisi pɔbi bi yino yela liiga nuɣiso ka yino ye liiga piɛlli.

niribaayi n ʒɛ tɛbuli gbani paɣ' mini do be bukunim pa tɛbuli maa zuɣ buku nim maa nyɛla zaɣ dozim ka paɣ' ba mini da ba pɛƒɔli paɣ' ba maa gbabila be bihi ka nɛsi so gba za zuɣ saa ka yɛ nɛnpiɛli n yuni paɣ' maa ni gbabi bihi maa

do m ʒɛ kuɣ' zuɣ' ka gbabi mashɛni di baayi o nuuni kompita ka o gbabi o nuuni ka zaŋ o kom o tusi zaŋ pa bɛnchɛ zuɣ' o nyɛŋa ka sola pana zaya o luɣili zuɣ' ka shɛnlaaƒa zaya la bɛnyara tamtam tɛbuli zuɣ'

jiranbiisa n ʒɛya ka biriji bɛ di tooni biriji maa loŋni ka kom biɛni ka niraba tam biriji maa zuɣu ka so ba wahu ka wahu maa mali loɣu wahu maa nyɛla zaɣ piɛlli ka o loɣu maa gba nyɛ zaɣ piɛlli jiranbiisa maa ku nyɛla salima di malila salima kom

Niriba n laɣim n ʒia ka silimiiga za bɛ sunsuuni n za teebuli waɣinli gbini ka teegi o nuhi ayi o yela kootu sabinli ka ye liiga piɛlli gbinni ka lo taaya ʒee ka luɣuli kam nyɛ amaroka kala.

niriba n zaya ka sojanim ʒɛ pali zuɣ' ka sojanim ʒɛ sojanim maanahi sojanim maa yino gbabila mariƒɔ ka pɛli zupɛli ʒiɛ ka zaŋ gbanporigu pobi o noli banƶɛya maa sa shɛbi yɛla nɛpiɛla ka shɛb mi

Niriba ayi n ʒi ofiisi puuni doo mini paɣa doo maa nyɛla neesi ka paɣa maa nyɛ bara bɛ zaa ʒila kuɣusi zuɣu paɣa maa nyaanga binshaɣu ʒiyaka di kala nyɛ zaɣa nuɣuso.

Bilicha nima m mɛri yili Bilicha nima maa nyɛla bɛ n ata iriba ka bɛ meri yili bilicha nima maa yela ovaro nima ka ovaro maa nyɛ zaɣa nuɣuso bɛ pilila helimenti nima yino pilila helimenti ʒee ka niriba ayi nyɛ ban pili helimenti din nyɛ zaɣa dozim.

Niriba n za katiŋa ha ka wuɣi bi nuhi n yoihir a bi yino ye la liiga vakahali ka yino ye liiga zaɣi nuɣiso ka bani kpalim maa ye liiga daɣiri daɣiri waya kaa vuli n bɛ bi tooni ka loori za bi naba tiŋli loori maa nyɛla loori piɛlli.

Niriba n gbibi gaɣa n piɛ lai n toori kom doo n na zaŋ gaɣali taɣi ka di yira ka paɣa gba gbibi gaɣa n ʒɛya n be nyaanga ka do'so gba gbibi gaɣa sabinli n gba pa paɣa maa zuɣu ka so gba gbibi gaɣa piɛlli bɛ sheba yela niɛn'ʒehi ka sheba ye niɛn'sabla.

loori nima mini giraada nima m-be bɔɣili ni giraada nima maa tɔrila tankpaɣu n-niŋdi loori nima ka loori yini din zuɣu nyɛ zaɣ' nuɣisɔ ka di mali bini kpulli di nyaaga n-gariti simiti ka bɛ paaki bulooku nima n-sɔŋ giraada nima maa nyɛla dibaa ayi.

shikuru bihi n-laɣim ʒi bɛ karimba tooni karimba maa zaŋla bini n-kpa o nina is ye kootu piɛlli ka wuɣi nuhi ayi zuɣusaa ka shiiurru

Niribi laɣim ʒiya bɛ ʒiya kuɣusi zuɣu shɛb ʒiya bɛnchi nim zuɣu tii gbunni kabi ʒiya ka sooja za bɛ tooni ka gbubi marafa ka nachimbili gba gbubi takara ka yɛ chinchini liiga nzɛ niribi maa tooni.

tum tumdiba n-tam yili zuɣu bɛ lola kuriti sɔŋ ka bɛ yihi ban pili helimenti nima bɛ nyɛla dabba ka loori be palli zuɣu palli maa nyɛla din bi sɔŋ kootaali.

oofis puuni ka kuɣu mini teebuli ʒɛya ka liiga pa kuɣu maa zuɣu ka kompiuta mini kamɛra pa teebuli maa zuɣu ka buku gba yooi pa teebuli maa zuɣu di luɣuli zuɣu ka buku nim shɛbi shɛbi kabood ni ka buku nim maa shɛŋa nyɛ zaɣ nuɣso ka shɛŋa mii nyɛ zaɣ vakaɣi

niriba n tami lori zuɣ' ŋɔ ka be gbabi posita nima tabili Lori maa tuuni ka be zaŋ ka polinsima ka shɛbi mi bɛ lori maa luga zuɣ' n pɛli kaapu piɛlla

Silimiinsi n-laɣim n-ʒiya shɛba ʒila kuɣisi zuɣu ka shɛba mi za zuɣusaa ka silimiinsi maa ni yino zaŋ bini n-zaŋ wuhi o ka silimiin' paɣa zaŋ o nuu m-piri lala bin' shɛɣu o mali wuhiri ba maa ka bɛ zaa bahi lari ka niŋ suhupiɛlli.

kom n doya ka moɣani binkobiri bɛ di puuni nyura ka shab bɛ duli moɣani binkobiri maa puuni shab n nyɛ yonahu wori ka loori piikap ka di bɛ duli ka wobiri maa bɛ loori kaa tooni

Niribi n laɣim n ʒbiya. kabi shabi yi jiŋlini n sheerina tiŋgbanni. shebi yela liiga sabila kashebi ye liiga piɛla.ka shebi yeliiga ʒɛhi jiŋli maa tiŋ gban ni ka lɔɔrinim paakipaaki nʒɛya lɔɔrim maa shaŋa nyɛla zaɣi zaɣisabila.

paɣaba ayi n-ʒiya ka yino gbubi tiliga n-tɔri sakɔro tɔli ni ka nyuli be siliba ni za o nudirigu ka noo mini buhi ayi be bɛ nyaaga paɣa yino zaŋla chinchini ʒee n-zaŋ pa o naba zuɣu bɛ nyaaga ka yili ʒiya ka pili chamsi ka peenti zaɣ' vakaha li.

Vootibu shee. ka niribi laɣim. ka pɔlinsi be nimaani. ka ban yuuni kabi vootiri maa ʒi kuɣisi ka yeliiga zaɣi nuɣuso , ka adaka nim be bɛ nyaaŋa. ka so be a dama puuni n vootira ka silimiingi be ɔ tooni

Ashibiti ni ka paɣaba zaŋ bi bihi na n ti ʒiya ka nachinbila yɛ liiga ʒee ka gbubi kunkɔŋ kunkɔŋ maa tam la teebuli zuɣu shariti mini tima gba tam la teebuli maa zuɣu ka nachinbila so ŋun yɛ liiga ʒee maa wuɣi o zuɣu zuɣusaa n yuuni luɣushɛli polo.

Bihi n bɛ kom ni bi zaa dabimi ka ninvuɣi yino kuriya ka o gbuna kpa bani bala maa ka so bɛ kom maa puuni ha n duɣiri a gbaŋ bihi maa nyɛla gbaŋ bihi zɛɛ ni zaɣi vakahali.

Niriba n doli so bila nchɛna Silimiinsi n yɛba bi shɛba yɛɣi la baaji ka shɛba mi vori bi baaji nima ka bia bɛ yɛanga n guuri doli ba bia maa yɛla liiga sabinli ka pili kapu sabinli ka bibɛ mɔɣu sunsuuni dazɛti laasabu n chɛna.

Niriba m be chechi duu puuni bɛ ʒila kuɣusi zuɣu sheba zala zuɣusaa niriba maa sheba yela niɛn'waɣala din nyɛ zaɣa nuɣuso bɛ tooni ha ka niriba ʒi teebuli gbini ka yino ʒi teebuli maa luɣuli zuɣu.

Niriba n niŋ suhi piɛli n wuɣi bi bɔɣiri zuɣusaa n yoihira bi gnubi la tuuta nima ka ahɛba gbubi foon nima ahɛba yela nɛɛn piɛla ka pili kapu nima ka ahɛba kpa ninkpara ka ahɛba ye nɛɛn sabila ka ahɛba wuɣi bi buku nima zuɣusaa.

Paɣiba m-be daa ni bɛ kɔhirila nɛma ka paɣa yino gbubi bini o nuu ni ka binwala za o tooni gɔnda zala o tooni ka leemu za o luɣili ka gaɣili za o luɣili ka piɛɣu din nyɛ zaɣ'ʒee ka di gba za o luɣili ka shɛba pili waluri.

Niriba ayi n-ʒiya ka fulaawasi tam bɛ luɣa zuɣu paɣa mini o bia paɣa maa pili la waliɣu zupiligu ka ye liiga ʒee ka sɔ jinjam zaɣ' nuɣisɔ ka o bia maa gba sɔ jinjam zaɣ' nuɣisɔ ka zaŋ binyɛra m-piri o nuhi bɛ ʒila kuɣu zuɣu ka fulaawasi nima sa bɛ nyaaga.

niraba n bɛ boɣali ni ka so yɛ liiga piɛlli n tam boɣali maa zuɣusaa niraba maa shab yɛla neen sabila ka bi puuni yino yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka gbambihi bɛ boɣali maa puuni ka ko biɛɣu ka di bɛ dinni ka paapu nim bɛ boɣali maa puuni

neesi n ʒi kuɣu zuɣu ka shɛriti mini tima pa teebuli zuɣu ka paɣa ʒi o tooni ka gbubi bilɛɣu ka o yɛn chibi bia maa shɛriga bi nyaanga ka moon tia ʒɛya ka niraba ʒi maantihi maa gbuna ni ka gbubi bi bihi ka bi zaasa niŋ nyɛ pobirisi

Paɣa n kohari yaayeri goota noli palli noli ka o mee ʒia n koharili paɣa maa kpabila bia ka niriba ayi kana n ti piigi yaayeri maa sheli gbiba ka tiriti binshaɣu goota puuni goota maa noli ka niɛma pampa dari zuɣu ka binyahari mee tam tam teebuya zuɣu.

Polinsi n shɛbi nachim bila n gbuba ka nachim bila maa kuhira nachim bila maa ye la liiga zɛɛ ka pili zupili piɛlli ka so jinjam sabinli polinsi nim maa nyɛla niriba anahi n gbubi o la marafa nima shɛbi shɛbi bi shɛhi bi shɛhi ni.

niraba ayi n ʒi mashina gbuni doo mini paɣa doo maa yɛla liiga ʒiɛ ka kpa ninkpara ka paɣa maa yɛ liiga nuɣso ka ʒi zuɣusaa bi zaa zaŋla bi nuhi m dihi mashina maa doo maa ʒila kuɣu zuɣu

Nɛsi n chibiri paɣasaribili shɛriga o nu dirigu bɔɣu zuɣu bi zaa pɔbi la yɛɛ pɔbirisi nɛsi maa zaŋla lɔba bini n kaai vili o maŋa ka nachim bila zɛ paɣisaribila maa nu zaa zuɣu ka gba pɔbi yee pɔbirigu.

bihi n pɛƒɔli ka gbabi kuriga nim bɛ nuhini be pɛla ƒɔli maa buyi zuɣ be bihi n pɛ ƒɔli maa bihi ki nɛkura ƒɔli la pata za be tuuni ka bihi maa shɛbi yɛ liga dozim ka shɛbi yɛ zaɣ' ʒiɛhi ka bihi maa so yɛ liga piɛli

Niriba n-ʒɛya ka polin' paɣa za bɛ tooni ka ye liiɡa sabinli ka dabba za o tooni ka yino ye liiɡa piɛlli ka bɛ tooni ka alepile zaya alepile maa nyɛla zaɣ' piɛlli ka di punti yooiyooi